hayssan xaraphezikka booththu asazikka may7iday si mu le lo7izayssa gidayssi issi bessan shiiqidinne asati uttidi doosona lo7oosona.

Hayssan qasse pude baggara guuthu caali ekkiza asati eqqidi dishin qasse sinthara booththa kumetha suufe mayida nayti ciishsha oykkidi yiidi salantishe deettes.

Tani baedayssi hayssan aaze giikko keehippe gita keeththey keexxettidi lo7iza ogera wuridi simmidayssa hayssi misilezi qoncisees.

tani hayssan be ashe dizayssi aazaya gizayssa gidikko asati issifetethan shiiqidinne ba huphe bolla janxila oyqqidayssatara shiiqidi izati dizayssa qoncisees

tani be7ashenne ake kashe dizayissi aaze giikko oydezikka qoofezikka issi mala gidida asati issi bessan shiiqidinne uttidi deettes.

aazi be azina giikko gammo cencha gizan hayti cenchan hayti kuwaasaza kaa7idinne xoonidi izati ufayettishe bandira oyqqididi yezayssakko

Tani be ashe disayssi asati issi xarape bolla gammo dunguza hiixi wothidinne iza bolla qasseka giste qashora qashora wothidayssa qocises.

hayssan qasse ay bessize giikko heni baggara arba mince hea gizayssi xaafettidi diin ha baggara uttizasoyka keehippe lo7iza oydeti beettishe doosona

Tani haysan xeellashenne akeekashe dizayssi aaze gizaysa gidikko bollanka gidin garssan asati shiiqidi dizayssanne izeta giddon aadhidi aadhidi poolise dizayssa.

tani be ishin aazeye beettisayssi giikko oydetihayssa mayka oydeti shiiqidi silanqera sizuurera daradaretidi dizayssanne asati iza bolla hadhi hadhdhi uttidayssa qoncisees

daro asati motoreya xompidinne motorezara duge simmidi ogeza giddora pedam ufayetishenne ufayssa qonci shishe bandira oyqqidi yizayssa qoncisees

Tani beyiza wode madabaratan siketidinne giigida kaththa ayfeti issi bolla shiiqidi deettes hani baggarakka zayteti jarka nera de'ettes.

Tani beyasheh dizaysi yaazekizayssa gidikko arba mincen asati shiiqidinne hayssa gaamu hayssa gili att hayssa addarashesa sinthen shiiqidinne asati eqqidi haasayishe deetteso.

hayssan tani ba7ashe dizayssi geresen tani eriza asatakko iza giddon daanna aqime arizoykka harati haratikka hayti ayfeson tani eriza asati dizayssa qoncisees

Tani aazi be ashe dazina giikko daro asatikka uttida shin ha asata giddofe issi paranja masatiza booththa aawa dayssi baayfe bolla manaaxino wethidi uisati uttidayssa tani be ashe daysko.

Hayssan aazef betizay gizaysa gidikko asati shiiqidinne issi biiro gidon uttidi asappe hara miishshas si'ishe dizayssakko.

Issi be ishin keehippe lo7iza addedayssi mayke ba kushen oyqqidinne haasayizatho gish dees haasayees guussukko.

Tani beyizayssa mala gidikko asati issi kifile giddon shiiki uttidinne asay sinthara haasayishe dizayssa siyishe dizayssa qoncisees.

hayssan tani beyiza isi aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi bessan uttidayssanne haasatappe sinthara dizayti attuma asatanne gu7era macatikko haadhdhi adhi dizayssakko

tani be ashe dizayssa mala gidikko hayssan qasseka biittan baabureti wode sikete hamutishe dizayssa gizayssi takle uma gizayssi dokterey xaafidi wothidayssa qoncise

ero hayssan qasse tani aaze be ashe dizayssi giikko asati qasse gaammo dunguzarakka may7dayti izgidi shiiqidi eqqin issi addezi maykezakka oykqidi hasayishe deesko

Hayssan tani aaze akeekiday giikko caala asati issi bessani issi haasayay dizaason shiiqidinne siyishenne akeekishe dizayssakko

Eroo hayssan tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko asati shiiqidi uttidayssanne sinsera qas heedzdzu asatike hippe cima asata gididayssa simisilezi qoncesesko.

hayssan tani xeellashe dizayssi macatamayokko kumethara macatamayozi waannide giikko qamisati xibabera dadettidaytinne siketidayti keehippe lo7izayti hamisilesa bolla beetten

Issi macana daara miizi yelin miizey garse aadhdhada uttada miiziyo iza maathashe dizayssanne ha miziya qasse zo7o medho gididayssa qoncisees.

tani beyizayssi aase giikko badala gade giddon mici woththidi heedzdzus gididinne gashe nayra gididi badalaza oykkidi beyettes

tani beyi shini haytta asati gaxxare asata masateetes hayti gaxxare asa masatizayti kase wode hu7e gashshanaytas ciiridinne ussay issara shiiqidi eqqidi doossona

tani xeellashe dizayssi aaze gisayssa gidikko issi kifile giddon duge bagganka puda bagganka asa utesoy keehippe lo7iza keeththe giddon asati shiiqidi dizayssa qoncisees

hayssani tani beyi shin xibaba xibebeti qammisati muleyti mayanaske hippe lo7izayti dadettidi gihi gidinne ashangulite bolla dizayssa qoncisees

Nuu dere gammo dunguza may'ida caala asati gaden uttidi diin issi addezi qasseka uttidi gammo dunguzaza mayidayssazi izetas maata oykkishe deesikko

tani be ashe disayssi worame doossata giddofe wolqama gididayssa gaammokko ha gaammozikka be ishin yashisees

Tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko wogolo masatizayssa mithata qanxi qanxistidi wogolo masatisidi issi bolla iziti ichisidi woththidayssa bessees.

tani be'iza mala gidikko hayssan diza asati kumetharae booththa kumetha may7o may7idi dizayssanne asay qasseka izara dizayssa qoncisees

issi aawa dayssi gammo dunguza sharbe ba qoohphe bollara yeggidinne manaxire ba ayfe bolla woththidinne ha simmidi iseti xeelli shedizayssa ayssi nuus qonceesko

Eroshsho tana lo'izayissi hayssan gammo dunguza may'ida asati qoofekka gammo dunguza woththidayti maata o eqqidi eqqin issi addes immishe deette.

Hayti asati tani beyshin keeyippe lo,ettes addera mathenanne nam,u naytara his gidinne issi bessan izati yiidinne eqqidi dizayssa sammi sillesan akeka disko.

Tani beyashe dizayssi aaza e gizayssa gidikko gita abbakko ha abbazappe gede baggara salo bolla shaaratikka beettizayssinne dumma dumma hara miishati beetti she dizayssi qoncisees.

mithati issi bolla torgetidi woykko misimaalan qashetidinne gede aduqidi izati dizayssanne zalanqera qasse mithay dizayssa qoncisees

hayssan qasseka tani beyi shini sinapichati gizayssi xaafeti didin sinapichatemulekkiteya asa hu7e masatizaara sa7alettada dizayssako qasseka hayssi qoncisizayssi

Anno qasse aayo daara adanecho geetettizara anin qasseka iza miicashenne ba ayfe bolla manaxire wothada ha xeellashe iza dizayssi qonce gididibeettes

tani qasse hayssan beyizayssa mala gidikko oroomotho qaalan xaafettiza xuufey dishin isi macasiya sinthe adhada zo'iya lo'izaara izi aza qommo yeggashe dawus

Tani be ashe dizayssi aasaye gizayssa gidikko siyaddedayssi saakooshe dhoqu ustizayssa ba kushe bolla oyqqidinne izaa giddon duge kokkidinne haasayishe dizayssa qoncisees

Ero hayssan tani beuizayssi aaze gizayssa gidikko ee hayssa takisi giidi xaafettidi amarethora dizayssanne galal7o medhora oosettada takisi gashe yiya dizaaro besseeskko

tani aaze beyizayssi giikko madara kezi keehippe lo'izayssanne oorathatea oorath gizayssi iza bolla amarathora xaafettidi dees.

hayssi aaze gizayssa gidikko karetha aawa dayssi masqala be kushe bolla oykkidinne izi ha simmidi eqqidi dizayssa qoncisees

tani hayssan be ashe dizayssi aazie gizayssa gidikko dooru te dheggabotao ta wodere gizayssi zi7aaza gudey xaafetidi dizayssa hayssan taas qoncisidi besseesku

Aazi be azina giikko nam'u addey asatape ashe days nam'u adde asatappekka issi nusa duunaso maykey shiiqi didin izikka haasayishe dizayssa qoncisees.

aaze tani be7ashe dizayssi giikko addisabeba gabewochete biiro awuzagabi gidida takisi seratita asichemirochi teequamo gizayssi xaafetidi dizayssakko

tani beyizayssa mala gidikko heedzdzu asati madirike bolla uttidayssa bessees ha heedzdu asatappeka giddon dizaara maca asikko

Tani be ashishe dizayssi aaze eggizayssa gidikko koronte giigissizayssatinne qasseka kaame bolla izi aaza qommo caanishe dizayssati issamisilesa bolla izati qonci dibeettettes.

taasi beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko koronte gaane dizayssanne ha gaanezi qasseka lo'iza ogera qasheti dizayssakko

aaze tani beyizayssi giikko issi gita kaamekko tani beyashe dizayssi kaame masatizayssakko izi kaamenne ta gaana giin guyera diza qoommazi deenna sa giddon qasseka beetteskko

Tani be ishin oge lanqera daro koronte shuboti aadhdhidi aadhdhidi bizayssanne ha ogezaska ha baggaranne gede baggara dumma dumma worati dizayssa qoncisesko

Hayssan qasse aaze tani beyizay giikko issi koronte shuboy woykko korontey izappeyee izappe duuxiza woykko izappe moretida ceetiza miishakko.

Hayssan qasseka sile birhaane iddir semttewal giidi ha oychishe dees hayssi aaze gizayssa gidikko poo7o iddire si7ideti giidi nu qaalara haa oychishe izi dizayssa sissees.

Issi kifile giddon issi xaraphe bolla sineti oyddu sineti uttidayssanne ha sineti tani xeellishin lo7izayssa qoncisees.

tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko gammo dunguza mayda daro asati shiiqidinne kaththa woykko quma ba sinxen aaththidinne iza tiimishe dizayssa qoncisees

Hayssa makinaza woykko hayssa kameza aawa gidandeta heedzdzu tammu persente qoxobite hintesko makina ziigizayssi xaafettidi dees.

tani beyizay si aaze gidayssa gidikko issi macasiya daara ha simmada ha zarsada silke oyqqada eqqidayssa qoncisees

tani beyiza mala gidikko issi kifilezi mela asi deenna baado dees tani xeelli shin hayssi kaththata as gelidi izappe miza boota masatees

tani be ashe dizayssi aaze giikko issi kifile giddon issi caala aawa dayssi issi gashe xaraphey bolla ba kushe wothidi dees

Hayssan qasseka gaammozoonen gebiyoche tamareso gizaysi dizayssanne issi ashan gulitey qashetidi dizayssa ha qoncisees.

Tani hayssan be ashe dizayssi asati shiiqidinne asas ha7i be7i shin cuchi duunan gakkiza hanota ooththishe dizayssia asho shiishshidinne ize ti mishe dizayssi hayssi tana keehippe lo7ees.

tani beyashe dizayssi aazehe kizayssa gidikko izi aazi ooththidinne issi asi tama danoninne nene kundididin asati yiidi izeta denthi shedizayssa goncisees

Hayssan tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko oge bolla asati shiiqidinne izeti ay ooththizakkonne erettenna shin muleytikka kushey dimmidinne pude simmidi xeellishe deettes

tani be ishin aaze gizayssa giikko addisa ba tama danoppe asi uyaayiza yashafe ashshiza komishine gizayssi xaafetidi dizayssa qoncisees

hayssan qasseka cililo medho may'o may'dayti tani be'ishshin poolise masatizayti issife shiiqidi issi bessan uttini izati dizayssa hayssa misilezi taas goncisees

Tani hayssan be ashe dizayssi salo bin eretenna saloy nu beyizayssa gidikko booththikko hayssi zo'o medhon salotho gizayssi beettizayssakko.

haysan tani xeellase dizaysi ahazee gidayssa gidikko hayssan issi gita keeththey dees ha gita keeththesa garsen as qasika asati shiiqidi utti di dizayssa bessees

Tani beyizayssi yaaze giikko keehippe gitanne wolqama gidida keeththey keexetidinne bolla gatho bidayssanne ha keeththezi lo7izayssakko

tani be'ashe dizayssi aaze giikko oyddu asata be'ashe days ha oyddu asatappe issiniyakka macana gididayssa qoncisees

tani aaza be7ashe dizayssi giikko keehippe lo7iza keeththeti dishin ha keeththaza karera qasseka dumma dumma abeebatinne maatati dizayssa qoncisees

Tani be ashe dizaysi issi issi dumma dumma oosanchati woykko hayssa ginbe ooso ooththiza asati ba qoofe huphe bolla woththidinne oosettida bessan dizayssa qoncisees.

Issi caala aawa dayssi eqqidinne maykeza ba kushe bolla oyqqidinne haasayishenne ba'aybe bolla manaxireyzi wothidi dizayssa hayssa misilesa bolla akeekadisko

hayssan qasseka keehippe lo7izaynnekka ha lo7izayssi issi adderashey medhetidi oosettidi giigidi diin iza giddon asi gizayssi dewontayssah qoncisees

hayssan tani ay beyazina gizayssa gidikko keehippe lo7iza wuge giddone kutto caacote masatidayti izi aasa qommoti dizayssa bessees

hayssan qasseka izi bessishe dizayssi aaze gizayssa gidikko keehippe lo7iza ogenne ha ogeza lanqera qass gashe naytikka aadhdhidi amutishe dizayssa qoncisesiko

Tani be iza mala gidikko keehippe adussanne gita gidida keeththe lanqera ogey dishin ha ogezara asay aadhdhi bizayssa qoncisees.

hayssan tani beyizayssi keehippe lo7iza katamakko katamazikka keehippe wacishenne xolqishe beettizayssi qoncekko

keehippe be7ishinikka haskalo7izayssi keehippe lo7iza keeththey garsin keexxettidi dizayssa bollara izeti pooto qaraxidayssi duge xeellishin keehippe lo7izayssa tani be ashe days

nam7u caala aawati pude oge giddora woykko keeththa giddora pooqe bolla kesi she dizayssanne issi aawozi tani beyishin musilime ammano ammanizayssa masatosona

Tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko shuchchan ginbettida ginbekko ha ginbezappe sinthe baggara qasseka maatati keehippe maatatidi dizayssa qoncishidi besesko

hayssan tani aaze be'izay giikko asati shiiqidinne issi biiro giddoni ba sinthan xaraphphe woththidinne xaafishenne siyishe dizayssakko

hayssan tani be'ashe dizaysi aaze gizayssa gidikko issi addey uttidi dishin issi paranje masatiza aayo daara yaadanne izara haasayishe dishin beettees

Tani be ashe dizayssi aase gizayssa gidikko qassekaawayesa waraqaata woykko issamarka waraqaata issi naya oyqqadadiin issi awozara izgidiizeti oyqqidi haa bessi she dettes

tani be ashe dizayssi aaze giikko asati isxi kifile giddon gelidinne izi aazi qommo addey tamarsishe dishin xaafishe izati dizayssa qoncisees

Hayssan issi miishati xaafetidi deetees. Ay gize gizayssa gidikko eemo ees ay etophiya arada yesetochinna yehixanati hikimina ges.

Issi macasiya daara issi gifile giddon ichada dashe iza dagammadapude dendada ha xeellashenne aabe ashe izadizayssa issi qoncisees.

tani be7ashenne akekashe dizay aaziye giikko tamare nayti gaden utidi tamarishe dishin demi baggara issi astamariya dendada ize ta tamarsashe dizayssakko

aaze beettizayssi giikko asati shiiqidinne ha7i wode keeke geetettiza uketha issifetethan bathishe dizayssi qoncisees

tani be'ashe dizayssi aasay gizayssa gidikko issi dhale keeththe masatizayssan issi adde dayssi uttidinne xaraphe bolla izi aaza qommo xaabishe ha xeellishe deesko

Issi addadayssi kiyatethan issi daaburida daburida asata suuthu be suuthu laggasishenna immishe izi dizayssa addezikka qasse ta immiday ufayssanko giidi miicishe dees

Tani beyizayssi aaze giikko haakime keeththani diza miishatakko algatanne dumma dumma hara miishati beettosona.

tani beyash heddizayssi aaze qizayssa gidikko issi adde dayssi pude zaaridinne misile bolla disa miisha xeelli shedizayssa hayssi misilezi taas qonciseesko

Tani aazi be ashe woykko xeellashe dazina gizayssa gidikko qeerinay guuthanay yelettidi din ha guuthanaza ichisi wothidinne asati iza qaaridi xeellishe dizayssakko

issi haaki me dahara gashe naaya saketida yiidayssa gidin izi payyatetha naaga nassi izi bolla oyqqada narpe caddashey zaddizayssa qoncisees

Tani aybeyashe dazina gizayssa gidikko asati hayssan shiiqidinne izi aza qommo xaraphe bolla kunthidi dizayssanne issi aawa dizayssi shaketidayssa masatees

Hayssan qasseka payatetha naago ministere tophiya giddon gizayssi woykko amarethora xeena ministere gizayssi xaafettidinne dizayssa qonci seesku.

Aase tani beyizayssi giikko hayssan issi keeththa lanqeni asati shiiqidinne nam'u macasatinne gede daro attuma asati eqqidi dizayssa qoncisees.

tani be ashenne xeellishe dilayssi aaze giikko arbamince sutale gizayssi xaafetidi dizayssanne iza armaza izi bessishe dizayssa qoncisees

Tani beya sheedizayssi aaze gizayssa gidikko issi michiya woykko issi asi shsaketidi diin sasaketida asa lanqen daro asay shiiqidinne izo xeellishenne cannaqetishe dizayssa.

asati saketidinne haakime keeththan yiidinne issife issi zuurin muleytikka ichiti dizayssanne ha asati qasseka sayisaykka saketidi dizayssa qoncisees

hayssi qasseka bessizayssi simmintoppe ooththetida woykko shuchchatara ashawatara waraketidi simmintoppe ooththetida bollokkote geetettizayssi issi bessan uuttidii disayssa qoncisees

tani xeelli shin gita gita tamarida asati muleytikka ba suufe may7dinne haa simmidi oge kumidi yishe izeti dizayssa qoncisees

Ero hayssantani beyishin qasseka aawati caala asati sintharahdhi didin daro asatikka qasse guyera dizayssa hayssi keehippe qoncisee

Tani be ashe dizayssi hessan heedzjzu hasatakko heedzdzu asatikka issi kifile giddon gelidinne isi iseti isi aasi ooththizakkokka eretigena uttetes

tani aase beyizay giikko hayssan oyddu asati beettosona haytikka ordenne keehippe borcera diza asata gididayssa akeekadis

Asati hokkidinne keella keelishenne qasse erkene giigisishshe dizayssa hayssa misileza bolla taas qoncissishe dizayssakko tani be'idayssi

ta asbeettishe dizayssi issi dalga ogekko ha dalga ogesafe pude pude tani haassa beyishinn kaameti uttiza bessan kaamey dizayssakko

erokka haannin beettizay kobilastoone ogekko ha kobilastoone ogezappe gede baggara izi aaza keeththey dees iza bollaka xaafettida xaufezi ha beettenna

Aaze tani be'ashe dizay giikko bomba asati yiidinne issi bessani qolishenne tigishe duge zaaridi doydi izeti bessidayssa bessees.

tani be'ashenne xeella she dizayssi aase giikko ayssan dalga ogey dees dalga oge zara giddora pude simmidi si addena dayssi aadhdhi diibhizayssakko

tana hayssa kawozi lo'eeseshin izikka sinthe aadhdhidinne tophiya kawokkoshin sinthe aadhdhidi izi haayishe dizayssanne iza guyera harati dizayssa qoncisees

erokka hayssankka maata xaraphe bolla maatanne gaammo dunguza hiixidinne gaammo asati uttidi de7oosona izetikka lo7oosona

Tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko kallo woykko orde kallo kallo ba kushen asati oyqqidinne ushachcha kushen oyqqi oykki ha simmidi xeellishi deettes

Azii be7ashe dazina gizayssa gidiko tamanta tammanne na7anto gididape xoonidinne na7anto daraja ke7ida tamaare na7aa asi shalamishe dizayssako tani be7izay.

aaze tani beyizayssi giikko asati shiiqidinne gaammo dunguza may7idayti issi bessani eqqidi diin qasseka maciyakka dawus izeta giddon

tani beyizayssi aaze giikko hashshu saroye ta gizayssi xaafetidinne dizayssa ha nu qonqara woykko nu qaalara dizayssa bessees

Aaze tani be ashe dizayssi giiggo kushen aathetiza guanteti dizayssanne hu'en wochetida koppiya di heni baggara dizayssa qonciseesko'

aazey beettizay gizayssa gidikko gita keeththetinne lo7iza lo7iza keeththeti dishin oyddu baggara efiza keehippe lo7iza ogey beettishe deesko

aazi beyasishira dazinaa giikko gezetho keexxettida keeththey dizayssanne izi lanqera qasse dumma dumma mithati dizayssa qoncisees

hayssan tani be'izayssa mala gidikko keehippe lo7iza ogera gita gita tubbotho gizayssi oosettidi dizayssa lanqera hayssandaro gita gita asati aadhdhi diyishe deetes

tani be7iza mala gidikko gita keeththey booththa qaalamenti yettidi keexettidi oorathi keyidayssanne iza lanqen asati eqqidayssakko.

Tani be'ashe dizayssi aaza gizayssa gidikko issi dalga oge daara dawus ano dalga ogeyppe gede haassada tani xeelli shin issi keeththe daara beettizayssi beettees.

Aybe azi naa gizayssa gidikko keehippe lo7iza kataman diza keeththata kawo keeththata bessishin ha keeththazappe guye baggara kataman toketida mithatikka deettes.

tani be iza mala gidikko tamare nayti tamaridi wursidinne markawara qaata oykkidi ha izeti hayeejdzatikka bessishe dees

tani xeellizayssi ahazeeygikko issi addedayssi woykko issi aawa cimatho gizayssi eqqidinne haasayishe dees

hayssan tani aaza bish be ishe dizayssi giikko kilokko kiloza bolla ha baggara kafoy dees ha baggara killoz yayzidi dees hayssika ta be ishini hayssatho asi issayssara ukulidi do7ogizayssakko

issi ayfesera dalgada ekkida macasiya daara si qofabe xaafa oykkidayssa dendadanne eqqada iza nababa shenne asasa siyissashe dizayssa koncisees

tani be'ashenne xeelashe dizayssi yaaze giikko waraqata ba kushen oykkida asati issife shiiqidinne issi bessan issi keeththe karen eqqidi dizayssa qoncisees

tamaridinne wursida asati issifetethan shiiqidinne ba kusha bolla denthidi nam"antho wordotokko giidi qaala izati gelishe dizayssa qoncisees.

Issi aawa dayse ba kushen mayke oyqqidi eqqidinne haa xeellishenne qasseka haasayishe dizayssa qoncisees.

Ayssi aazi qoncis zeegizayssa gidikko kawo keeththan higge keeththan ooththiza asata bessees issi aaway dayssi pirdeso ooththiza aaway uttidi dees.

Tani be'iza mala gidikko issi aawa dayssi. Higge keeththa giddon ooththiza aaway ba kushe bolla denthidi asata qaala gelisishe diza issakko.

hayssan kaamen asati issa buuratinne dumma duma qoshashati qolettiza bessani asati ehidinne kamera iita buurata ehidi qolishe dizayssakko

tani xeellashe dizayssi ahaze gizayssa gidikko gita gita keehippe lo7o asati shiiqidinne oge bolla diza buura pittishenne giigissishe dizayssakko

asati qasseka hayssan oge lanqefe gita shuchcha denthishenne ha shuchcha wolqama shuchcha oge bollafe dayssishe izetti dizaayssa hayssa misileza bolla qoncisees

Tani xeellizayssi aaze woykko be7izayssi aaze giikko gede mithatara keshettida keshati dishini ha keshata ha birddata lanqqera asati yishe deettes.

Tani be'ashenne ake kashe dizay aaze giikko oge bollafe buura tanne iita xinqiza miishata kaami bolla aaththidinne izeti dhayssishe dizayssa qoncisees.

Oge bollafe iita buuratanne dumma dumma koshshonta minxa haytheta tittidinne denthishediza asati shiiqidi dizayssa qoncisees.

hayssan aazi koshshize gizayssa gidikko ay qoncisize giikko asati oge pittizayssakko izi qoncisishe dizayssi asati pittishe dsonaee pittishe doosona

Tani beyashenne ake kashe dizayssi aaseegikko asati dumma dumma buuratanne dumma dumma anqashata oge bollafe dentishenne pittishe izati dizayssa qoncisees.

tani beyiza issi aaze gizayssa gidikko kaame giddon asati maatam asatiza dumma dumma mithara dumma miishata caanishe dizayssakko

tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko instegirame demmite gizayssi amaratho qaalan xaafettidi dizayssa ayssan izi qonci seesko

Hayssani tani be'ishe dizayssi aaze giikko maashinal ayde gizayssa bolla lo7o yesusa siqilete woykko yesusa kaqetetha ba7aale gizayssi dees.

tani be7ashenne ake kashe dizayssi yaaze gizayssa gidikko paydama tawuqa hayssatho histudi kessanassi dandayetehesse gizayssi banke kudireta gelxite gizayssi dees

Tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko issi aayo daara taydapoori tophiya woykko payday mule tophiya asatas gizayssi xaafette dizayssakko

Hannin qasseka ha issi macasiya daara keehippe lo7izaaranne malkera keehippe dummatizaara haa simisadanne miicashe iza xeellashe dizayssa qonciseesko.

Tani aazi beezina gizayssa gidikko siyadedayssi poto denthiza miisha mala guyera xeellishe dishin sintheraka harara asati uttidi dizayssa qoncisees.

Tani be ashe dizayssi paydama tawuqiya ooththisite gigana koydinne sinthe ooththisida asata izeti ha nuna bessishe dizayssakko tani akeekidayssi.

tani be'ashe dizayssa mala gidikko issi macasya henira ha simmada uttada diin daro asati dugerakka puderakka uttidinne ubbaytikka izo xeellish wedettes

tani be'ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko gammo asa masatees izikka addezi hu7o bolla qoofe wothidinne ha simmidi haasayishe dees

hayssan aazey beettizay giikko ooratha ogeti buro oge lanqey laalettidi laalettidi hara ogey medhetishenne ogey ooththetishe dizayssa hayssi qoncisees

Tani be ashenne xeellashe dizayssi aaze giikko gammo dunguza may7ida asatinne dumma dumma asati shiiqidi issi bolla uttidi dizayssanne nam7u poolisera issi addera eqqidayssakko

Tani be asheh dizayssi aaza gizayssa gidikko asati shi qidinne issi bessan uttidi gede simmidi xeelli shedizayssanne izeti xeellizayssasi tophiya bandira gididayssakko.

Tani be7ashenne aki ekashe dizayssi aazie gizayssa gidikko issi addadayssi ha simisidi xeellishenne izi aaza qommo phorxu histi xeellishe dizayssa bessesikko.

hayssi aaze bessizayssi giikko asati pude bakkara mulayti shiiqidinne uttidinne isi7aaza qofay izatas aadhdhetishe di shin iza wozna woththidi izeti sishe dizayssa san qoncisees

tani be ashe dizayssi aazee gizayssa gidikko asatakko asati issi kifile kitton shiiqidinne iseti ay oychetidinne miicishe diza gidikkokka erikke ufayettishe deettesko

issi adde dayssi ba sinthen daro miishata woykko daro mayketa shiishi wothidinne hazaari dizi xeellishe dizayssa hayssa misile ziiki hippe nuus qoncise hessikko

tani be iza mala gidikko attuma naytinne qasse caallida asati issi kipile giddon shiiqidinne ba sinthan haaththe wothidi uttida

Hayssan tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko asati issi biiro giddoni dugerakka puderakka giidi uttidi be qofa aaththishenne siyishe dizayssakko.

tani be ashe dizayssi aaze giikko asati komputere kifile giddon uttidinne komputere izeti xaafishenne xanna ishe dizayssa qoncisees

Ha'i woday ehida komputere gizaa mashine giddon asati shiiqidinne ushachanne hadirsa bagga simmidinne nababishe deettesko.

hayssa ni aaza beettizay giikko kaameti ogera gede baggara ha simmidi yishe dizayssanne ha kaameti qasseta beyishin mekelakeyata kaame gididayssa goncisees

tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko pooliseti shiiqidinne dumma dumma bandira oyqqidinne ba kushan bandira oyqqidi aadhdhidi izati oge bollara bishe dizayssa qoncisees

Tani be ashshe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi pooliseynni hani baggara qasse issi woxate naa dahysi uttidi dizayssanne qasseka ize ti mela hayzidi qoppishe dizayssa qoncisees.

aazi be ashe dazina giikko issi poolisey hu7esi buro izas bo7attishe bizayssi haa simmidinne ba kumetha may7o may7dinne miicanatho giidi eqqidayssakko tani beyiday

aazi hayssa giddon be'azena giikko issi poolise dayssi ba duuna doydinne ha simisidi asa xeellishe dizayssa qoncisees

hayssan aazi qoncisize giikko muuzey dizayssakko muuzeyi nu deren wosti go7izakkonne muuze go7a muuze tokki eriza asati erettes tani hara haasayizay deenna

aazi be ashe dazina gizayssa gidikko issi karetha adde woykko aaresa addedayssi ba duunasoo ekkidi wazi shiishshi woththidinne haasa'ishenne ba qofo aaththishe dees

Hayssa qasseka tani beyada qoncisana dandayidayi aaze gizayssa gidikko asati urqatidi ekkida bessani basure tafude dhiti shiishi dinne ha simmidi eqqidi doosona

hayssan tani be ashe dizayssi gadey tokketidi giigi dayssani dumma dumma miishata asay woykko issi addey yeedi goobookkidi kaashidi tokkishe dees

aaze beettizay gizayssa gidikko hayssa nu dere kawu tophiya kawu ayme de7a biigizayssikka asatara uttidi dizayssakko

hayssan tani beishini issi aawa dayssi ciishshaachcho gida koote ciishsha malan oosettida koote may7di izatho giza qoofe huphe bolla woththi dinne dizayssa qoncisees

Tani xeellashe dizayssi aazehe giikko yefartiuletena guba7yetilaliqi imensa ussane woch yemmi wossini betinawu giidi ato addane ferahey yootishe dizayssakko.

Tani aybe ashe dazina gizayssa gidikko hayssan issi booththa aawaynne issi macasa daara uttidinne izeti izi aazi qommo haasayidinne miicishe izeti dizayssa qoncisees.

Tani yi hayssan be'ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko modhonne modho gidida asati shiiqidinne hayssa bessazan ha simmidi izeti uttidi dizayssa qoncisees.

Issi aayo daara huphey izis puulu midara keehippe cimmida aayeya be duunaso mayke woththada uttadus.

Tani beyiza issi aaze giikko issi booththa laylo kote mayda addey ha simmidinne haasayishe daga mara dizayssa qoncisees.

hayssan tani beyizays tiqile melekte gizayssi deesse intes gizayssa issi woxxate nay oykkidinne haazaaridi nuus bessishe dizayssakko

Tani be7ashe dizayssi aaze giikko ziqqa xetha xiqile yeddanas koyikko woykko ekkanas koyikko itophiya postta des inttes gizay xaafetti des.

Tani be ashenne xeellishe dizayssi si ichachu quxire masatizaysi isi tubbon oosettidi dizayssi asata sinthan dishin asati ha tubbuyo xeellishe deettes.

Tani be7ashe dizay aaze gizyassa gidikko kaamera gadepe asati qasseka korontte giigissiza asati bollan dishi kaamezi bllan etana ekkidi efiidi dees.

tani xeellizayssi aaze giikko issi ase issi bessafe hara bessa efiza kaamezakko gitaza hakameza bolla dumma dumma eqata caanidinne asatikka iza giddon gelidi caanetishe deettes

Tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssan daro dumma dumma keeththetinne qasseka hayssafas der gidi diza qalame qommoti macanayti tiyettida qalameti deettes

tani be ashe dizayssi yaaze giikko maca asati be guutha naa gashe nayta udimmidi idimmidi yiidinne issi bessan uttidayssa qoncisees

Tani beyashe dizayssi mam7u macan hayti issay issara issay issa ayfeso xeellidinne tukke uyesheyssati miicishe dizayssa qoncisiza yssakko

hayssan tani be7ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko takisi giza gashe makinaya woykko asa guutha ba wolqamala ekkiza makinaya haa simmada iza yishe dizayssa qoncisees.

Tati be'ashe dizayssa mala gidikko gashe gashe dunkane mala keexxhe keexidi iza garsen asati daro qommo ayfe ayfetanne katha qommota bayzishe dizayssa qoncisees.

Tani beyizayssa mala gidikko gashenayo issi caallida aaya ehada kittibaate cadisashe izadizayssa issa misilezi nuus qoncisees

ha'i qasseka tani be'izayssiyaa zeeygizayssa gidikko asay heni baggarakka hani baggara de'es ha baggarakka dizaara issi kubbaye masatizayssa ba kushen oyqqada dizayssa bessees

tani be ashenne xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko dumma dumma asati shiiqidinne issi darajaafude kessizayssa bolla uttidinne izi aaza qommo xaafishenne nababishe dizayssakko

hayssan tani be'izayssi aaze giikko asati shiiqidinne kaame giddon izeti bishe dizayssakko tani qoppizay kaame giddon bishe hokkidikka diza asikka dee

Ero hayssan tani be arshe dizaysi aaze giikko issa maaddiya woykko kaameti izappe dumma dumma izan qaaxiza miishata yiidi duuqisidi ekkiza miishezakko.

Issika miya bashe oge bolla eqqin daro qohodan keehi daro asati hakamey giddon yelana giidi marshettishenne oletishe izetti dizayssa koncisees.

Hayssan tani beyizayssa mala gidikko worame doosatappe issino gidizayssi keehippe wolqamay dangarsidees dangarsaza sintharakka gaammoy dees

tani hayssan be'ashe disaysi aase giikko asi arba mince killi cheechcha zuma bolla eqqidinne duge zarsidi hessa parkeza woykko woraza duge zaari denthidayssa qoncisees

Tani be ashenne akekashe dizayssi aaze giikko issi macasiya daara issi haaththay bollara poosuis gidi qolettida lanqen shuchchala bolla kezada eqqada dizaarokko

Hssi gashe dunkane masatiza keexxey garsen issi macasiya diyara uttadanne ha dunkaniya garsera ha iza xeellashe dizayssanne macasiya miicashe dizayssa qoncisees.

issi macasaya ba kushe ha ista idimmada be borsa baadanne he issi woratti ekkidayssi guyera beettishin eqqada dawus

Tani be ashe dizayssiyaazeygizayssa gidikko hayssako roromma geetettizayssi issi sora zerettidinne dolidinne gakkanaa gish dizayssanne qasse lo7izayssa qoncisezdee

tani qasse be'ashenne xeellashe dizayssi aazey giikko issi macana daara be huphe dadettada giigada yaadanne faydasi be kushe baza bolla wothada ashara denithashe dawus

Hayssan aaze dizayssi giikko yelaga nayti tamare nayti issifetethan shiiqidinne salafeti eqqidinne izi aasa qommo mazagabettanas do7osona

tamare nayti waraqata ba kushen oyqqidinne salafettidi salafettidi haa simmidi izati eqqidi dizayssa issa misilezi nuus akeekisidi yootishe deesko

Hayssan aaze dizayssi giikko gashe noyti bude baggara uttidi dizayssanne gede baggara qasse komputere beyishe diza attuma asati dizayssa qoncisesko

okkidi issi naazi xaafishe dees haraay duge baggara caala asati woykko pude baggara qasseka gashe nayti shiiqidi eqqida

Hayssati aazi ooththizo giikko issinozi uttidinne xaafishe dees caala aawaykka hani baggara uttidi dees guyetikka guyenka attuma nayti beettosona.

Tani be7ashe dizayssi aaze giikko nam7u macca nayti tamaare nayti uttidinne xaafishe din tamaarey arramishe des

tani xeellizayssi aaze giikko issi macasiya uttada komputereza xam7ash giigissa she dishin harati qasse duge baggarakka uttidaykka eqqidaykka giidi dizayssa qoncisees

Tani be ashenne xeellashe dizayssi meserete gooyoppa hayssan aazey nena yaada gufisizay ha'i neni izimmu ga tani ooththashe dayskko

Hayssanka qasseka issi indo daaro utisadanne iza qasse faydazassenne izi aazassi izo denthana giidi izati giigissishennenne izo be ishe dizayssa qoncisees.

Hayssan tani beyizayssa mala gidikko tamare nayti shiiqilinne salfetidaykka gaden uttidaykka dees amaare naytikka salonido oykqida yuunu porme may'da.

Issi mitha garsen asati shiiqidinne saapaydo paydamatawuqiya denthanassi asata giigesshtetha bolla dizayssa amisiley lo'ethidi shaakkidi qoncisees.

Tani be7iza mala gidikko isporteynnati woykko wothanchati oge bolla woxo bolla dizayssanne hayssan issiniya ha sinthe aadha dizayssaha qoncisees.

Kuwaase kaassanchati kaassa dembba giddon woykko meeda giddon heera haarays gidi ka7ishe dizayssa hissa misilezi nuus qonciseessikko.

Hayssan tani be'ash heddizayssi aaze gizayssa gidikko kowase kaassanchatakko kowase kaassanchati qasseka medasa kiddon kowasera marshetishe iseti dizayssakko tani beyizay.

tophiya giddon erettida wothancha hayle geetettizayssadi ha simmidi eqqidinnee miicishe izi dizayssa qonciseesko

issi attuma naa dayssi hayssan eqqidinne kuwaase kaasanchay kuwaase goole naagizayssi ha simmidi izi eqqidi dizayssanne hanazi lo7izayssa qoncisees

Tani be ishin aaxe hayssata mule adussa histiday erikke issigina adussa asati simedho salo medho may'o may' diinne isi bessan shiiqidi deettes.

Tani xeelizayssi aaze giikko kuwaaseka sanchati kuwaaseka ishe issay issara marshetin qasseka iseti marshetethan dizayssa qoncisiza miishekko.

tani be7ashe dizayssi kuwase kasanchati sporteynati issi medhoo may7o may7dinne issi bessan shiiqidi izati lo7iza ogera eqqidayssa qoncisees

Aaze tani bey'izayssi giikko silke masatizayssi izi aasa qommoy uttidinne hayssi tani beyishshin hayssa maashine woykko hayssa hara qommo masatees

Asati hayssa hanno waraqatiyo aazas go7ettizey gizayssa gidikko issi issi miishati hu7em kanche oykkizayssa gidikko dogettiza gish hara wode izappe nababanas giidi oykkiza daftarekko.

muuzetinne timatimeti mangotinne hara hara miishati ayfa ayfeti issi bolla shiiqidi din shammite hayssi intesko birey dize giidi ha oycishe dees

Hayssan dumma qommo malke oykkida irsaaseta shiishshidinne caafeza woykko xeeroza izas qanxi gididinne issiso caafeza xeeroza shiishshi woththidayssi lo'ees.

aaze tani beyizayssi giikko hayssa shammite gidayssi daro ayfa ayfetinne muuzeti appiletinne dumma dumma miisheti dizayssakko

ero asseka qasse hayssan tani beyiza mala gidikko may7o sikkiza maashiney hayssan giigidinne uttidayssanne lo7izayssa qoncisees

Gashera gijja gija gida silke woykko gashe silke masatizara itiyo telekoome gizayssi izi bolla xaafettidi dizayssi qoncekko.

Tani be'ashenne xeelashe dizayssi aazay gizayssa gidikko boole masqalay napilawore jemmo woykko garaje siti mulmol suuqachin yiggey nalgiidi xaafettizayssi dizayssakko.

issi gita haaththe woykko abba giddon wogolora hamutishe diza issi adde dizayssi dizayssanne ha addezi dizay haaththezi lanqezan mithayka dolidi boykko maatay dizayssa koncise

Hai tani be7ashenne xeellashe dazina gizayssa gidikko ogekko ogezi keehippe lo7iza ogey dishin a ogeza lanqen dumma dumma kaametinne asati shiiqidi kaameza lanqe eqqida

aaze taas beettizay giikko hayssa ogeta giigissizayssa woykko ogeta goyiza kaamey oge bollara ha simmidinne yishin qoncehesikko

Hayssan aaze tani biizayssi giikko saa oge bolla hamuttiza makinati woykko kaameta tirpe woykko wolqafe bolla caanidi irabashetonta mala naagizaytakko.

Tami be ashenne aki kashe dizaysiyaase giikko asati kaame bolla ayssunzu giza kaamey bolla guyerahdoya dizaari bolla kezidi baanas giigetishe deettes gawo.

tani xeellashenne be ashe dizayssi yaaze gizayssa gidikko kaameti henira ha simmidi simmidi eqqididishin ijeta sinthera asati aadhdhidi yishe deettes

tani beyiday 7aaze giikko ogey dalga ogey lo7iza ogey dees ha lo7iza ogeza giddora kaamey duge simmi deyees

keehippe daro asati shiiqidinne dalga oge bolla eqqidayssanne ha asati tani beyishin qoosanchata masatetesko

Tani be ashenne xeellashe dizayssi aazae gizayssa gidikko kaameti salfera issisora ha simmidi iseti yishe dizayssanne bude baggara qasseka giddora asati aadhdhizayssi beettesko

Aazi be ashe eda sina giikko issi caala aawa dayssara issi adde dayssi yiidinne salantishenne ufayetishe dizayssakko tani beyidayssi

tani ay be'ashe dazina gizayssa gidikko issi dalga ogey dishin dalga ogeyra gita kaame ha simmidi yishe dizayssa qoncisi bessees

Hayssan tani beyishin hayssa korontey gizayssi ingilizathora elektrikale gizayssi xaafettidi daro kaameta bolla uttides.

Hayssan qasse aaze gizayssa gidikko gita abbay dees gita abbaza sinthara gaameley caanara nam7i bishe dees.

Tani be ashe dizayssi yaazoy gizayssa gidikko bashaso giza makinayokko bashashi hara qasseka dishin issi aari giza derefe yida addedayssi ha bashasoy giddon aadhdhidi eqqidayssa ha bessees.

hayssan tani be7izayssi aaze giikko issi gita keeththe garsani asati shiiqidi yiidi ha keeththeza gaathi gelishe dizayssa qoncisees

Hayssan tani be'ishin shuchara oosetiza keeeththay beetees. Hayssi gimbbe keeththazi woykko pooqe keeththazi tani be'ishin keeippe lo'izayssa qonccisees.

aazi be azina giikko sikame bollappe kartoonera arashsha getidi diza miisha duge wothi sheeyzeti dizayssa qoncisees

Tani be ashe dizayssi katamatho keeththey keehippe eqqidayssi issi madadara woykko issi zuurera keexettidi qiqqi giidi gii gidi dizayssa qoncisees

Ero hayssan qas aazi bessizey gizayssa gidikko issi fooqe keeththey keehippe gita keeththey keexettidinne ke7idi gigidi uttidayssa samisilesa bolla akekanas dandayadis.

Hayssan tani be iza mala gidikko gita gita kataman keexettida keeththeti deettes ha kataman keexettida keeththezikka beishene wokka haske hidi lo7izayssakko

Tani xeellishin hayssa daro asati yiidinne issi biiro giddon macasiyo haasayisishe izati dizayssanne harakka qasse addey dizayssakko.

Tani be7ishin aazee beettizay gizayssa gidikko issi dalgga keethey des; ha dalgga keethazas dugezikka keehippe lo7es;keethaza gaathazikka lo7ees.

tani xeellishin hayssan beettiza yaaze giikko pooqetanne dumma dumma miishatakko hayssan pooqeti beettishin ha pooqesi keexetidi wuronta hayssanne buro keexetetha bolla dees

tani be ashenne xeellashe dizayssi sikifile gaaththan daro asati shiiqidinne eqqidi maske be duuna bolla wothidi dizayssa hayssi taas besseesko

Hayssan tani be ishini aykkoyka bayndayssa issi kipilezi haysidi mela dizayssanne hakipilezi tani be ishini keehippe lo'izayssa qoncisees

Tani be7iza issi aazee kizayssa gidikko issi addadayissi madirike bolla kezi eqqidinne izi ha simmisizi haasayi shenne woykko be qofo aaththishe dizayssakko.

Ero ishi tani heyssan be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko gashe tamare nayti shiiqidinne be keeththeza giddon dumma dumma fidaleti xaafeti dishin iza nababishe deettes

tani be'ashehe dizayssi aaze giikko hayssi axar axirey woykko keshay kesheti dii pude baggara din oge dalga ogey duge baggara dizayssa taas hayssi qoncisidi bessees

eroo qasseka hayssan tani beyizayssi gashe tama nayti gashe tamare nayti shiiqidi ba tamariza kifile giddon uttidayssa hayssi nuus qoncisees

Tani beyi sheni buge baggarakka bude baggarakka henirakka hanirakka fidaleti xaafettidi dizaaso giddon gashenayti dizayssa qoncisizayssakko

Tani aaze biyaazsoye dizayssi giikko issi gibbe lo7iza gibbehidees ha lo7iza gibbezappe lanqe baggara qasseka mithatinne dumma dumma mishati dizayssa qoncises

tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko asati issi kipile giddon karefe ha gelo bollanne gelizaytikka qasseka salfe bolla dizayssa qoncisees.

Tani beyizayssi aaziya giikko tamare nayti kifile giddon nam7us nam7us uttidinne xaafishenne tamarishe dizayssakko

hayssan ay be:ashe dazina gizayssa gidikko asati issi bessara shiiqidinne issi keeththa karene shiiqidi dizayssanne ha asatappe issi nozi gede simmidi eqqides

asati izii aaza qommo ekkanas giidinne salpetidi issikifile giddon muleyti gelishe dizayssa qoncisees

hayssan tani ba ishin tamare nayti hayssa kotom giza dipartimente tamarida nayti happi layfene izati kabarishe dizayssa qoncisees

issi gita keeththe garseni keehipeqo dandariza asati shiiqidinne bawaraqaatanne iski birto oykkidi xaafishe dezayssakko

tani xeellizayssinne beyizayssi aaze gizayssa gidikko hanno tani erizaaro woraytha agrikalthural kolejje gizaaro karen dizaaro denthi dizeti woththidayssakko

Issi bitane dayssi bollara galal'o medho koote maydinne oge kaamey woykkoma shiney goyshe dishin iza lanqera ha simmidi eqqidi deesko.

aaze tani be ashe dizayssi giikko ogey haaththe ogey garsera dishin bollara dildiley daladalettidinne asi aadhdhizayssiyynne kaamey aadhdhizayssi dees

tani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko gita gita ichi di diza asfalte beyays aasfalteza lanqera shuchchatinne dumma dumma maatati doosona

hayssan asati shiiqidinne waraqata bolla izi aaza qummo xaafidinne pude denthidi muleytikka nababetes

tani hayssan xeellishin dumma dumma kesha masatizayssati ginben ooththettidayti horkoti bookketidi dizayssa ayssan taas qonciseesko

hayssan taas beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko haaththe gaaney oosettidi dizayssakko ahaaththe gaanezikka keehippe lo7iza ogera oosettides

hassan qasseka bombay kude pistetidi qoletishe dishin issi macas karetha daara be achchay wurana gaso doyadanne miicashe dizaaro qoncisees

hayssan tani be'ishin issi bessani mitha boyetinne dumma dumma mitha boyetara hara mithatikka dizayssara lanqera asati eqqidi de'osona

aaze tani beyizayssi gidikko asati buro heni baggara ginben qeshetiza hani baggarakka ginben qeshetidasa giddon gelidinne eqqidi ha xeellishe deettes

hayssan ay gize gizayssa gidikko addisa ba haaththa gogetha bolla diza eratethay diza sata biiro giidi xaafettidi deesko

tani hayssan xeellizayssi aaze gizayssa gidikko hayssan qasseka tubbodayssi isia haaththe tubboy gede aadhdhidi bishe dizayssanne izi sadizayssa qoncisee

Hayssan tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko arbamince haaththefa firka gizayssi xaafetidinne lo7iza haathtey iza bolla dizayssa qoncisees.

Hayssan qasse tani beyashe dizay aaze giikko bomba tubbokko ha bomba tubbozi qasseka tani beyishin keyppe lo7izayssanne qasseka issi addey qach shedizayssakko.

hayssan tani beyizayssi bombay puderakka dugerakka giidi gogishe dizayssanne ha bumbala issi macana daara duge baggarakka pude baggarakka duuqa she dizayssa goncisees

aazibe azina gizayssa gidikko tubboy biitta garsen bookketidinne haaththey izara aadhdhiza tubboy dizayssa gede izi simmidi dizayssa qoncisees

aazey hayssan tani beyashe dizay giikko daro gita gita asati shiiqidi yiidinne bomba giddon ba kushe meecetishe dizayssa haratikka qa miicishe dizayssa qoncisees

tani beyizayssinne xeellizayssi ahase ekkizayssa gidikko issi addeda hissi bomba doydinne bombaza giddofi ba kushe qoledi uyana gish deesko

Tani be ashe yeddizayssi aaza gizayssa gidikko issi macasiya daara bomba doyadanne daro yarkaneta shiishshada iza giddon duqashe dizayssakko.